Mpaka otapu monika eshina ndyoka hali longithwa okuyalula iimaliwa noludji ohali longithwa uuna puna iimaliwa oyidji yapumbwa okuyalulwa. Eshina ndika ohali kwathele mokuhupitha ethimbo opo aantu kaaya kale taya yalula iimaliwa esiku alihe.

Efano otali ulike iipundi iwanawa yil kumwe noshitafula shayo. Aantu oyendji oya tota po oongeshefa dhoku ninga po iipundi mbika yokwakola elela. Nohashi pula oshimaliwa opo omuntu a vule oku okwi ilandela oshipundi shili ngeyika.

Methano muka otamu monika ndi inekela omunangeshefa gwokuninga iipundi mbono hai thanwa kutya omatyofa ,osho wo uutafula omunangeshefa nguka ota landitha iipundi mbika nondungethaneko onene yokumona mo oshimaliwa noku hwepopaleka uuhupule we.

Ekwashilipaleko lyombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ota li londodha aakwashigwana, opo ka ya hinge uuna ye li kohi yiikolitha, ano ya nwa omalovu notaya indilwa opo ya kuthe okaLEFA, hono taka monika ko 061 306081.

Etseyitho okuza kombaanga yoStandard ndyono tali ulike notali londodha kutya omuntu ota vulu okukutha iimaliwa okuza kokakalata ke kehe okuya momayalulilo ge gombaanga.

Ombanga yotango moNamibia yoFNB oye etapo omikalo omiwanawa ndhono tadhi kwashipaleke uupu momakwatathano pokati kaanambelewa naalongithi yombanga ngono tagu ithanwa oWhatsApp chanel mono aantu taya vulu okumona omayamukulo gawo agehe.

Vena eveno enene opamwe noEasy-Wallet . Uuna walanda olusheno nenge oshimaliwa shokongodhi , pokati komasiku ga 3 sigo 28 gomweedhi omutiyali 2025 , oto ithikamene ompito yoku vena shimwe nenge yimwe yomooEasy-Wallet dhili omulongo dhongushu yoondola eyovi .

Omalweendo omawanawa otaga tameke nayimwe yomoombanga oonene moNamibia yombaanga yaWindhoek, onkene ithikamena ano ompito yoku sindana. Esindano ewanawa naGondwana ndyono tali kupe efudho eewanawa kamana.

Oshimaliwa shoondola omayovi omilongo mbali shefo shaza koshilongo shoko Congo shono shili shomiilongo yomu Africa lyomutenya. Naakalimo yomoshilongo omo tuu moka oha yeshi longitha oku landa oompumbwe dhawo dha yoolokathana.

Mpaka otapu monika etseyitho djo mbaanga yimwe , yomoombaanga oonene moshilongo yobank windhoek ndjono tayi tseyitha kutya aakwashigwana otaya vulu oku wena oshipambu shawo sho moondola omayovi omilongo mbali mokulongitha ashike oka kalata kawo kopa mbaanga okulanda iinima mostola.

Aakwashigwana yeli mostola mono taalanda oompumbwe dhawo dhayoolokathana ,noostola dhika odhili hadhi kokeke eliko lyoshilongo, moku futa iighogela yoko ngulu .

Mpaka otapu tseyithwa mboka yali ya toolapo omasindano methigathano lyuungalo lya Bank Windhoek , pehala lyotango opena PDK N$70000, puutiyali opuna Ms Gideon N$50000 nopuutitatu opena Cazzy N$30000

Iipundi oshowo oshitafula shono shili sha ndulukwapo miiti ,naantu mboka haaningi nenge haya etapo iitafula mbika niipundi oyeli haya longo oshimaliwa shakola oshoka aantu oyehole iilikolomwa mbyoka.

Ombaanga yoStandard Bank otayi tseyitha kutya oyina osheenditho sho Toyota Hilux 2.4 GD- 6yi li methigathajo, nethigathano ndika otali hulu mo31 Desemba 2025.